Masaajka kor kuu u fiicnyhy io meelaha murquha kaaga juran lagu masaajeysataa wuxuu kloo qabtaa dhiiga xir xirn fur furaa meelaha ii sheg meelaha shaqeyni waayy dadka murqa xanunka kaga jiran dhabar xanunka geedkan wuxuu anfacaa wax yaalo dbn dadka inay ka faa, deysataa ushegaa

Miiska roogaga wayee sharaxaada guryaha hotel waaye inaa kusoo biirtiinaa jeclaan lahaa sharxaada guryaha waye

Meshan waxaa yalo shati

Waa taleefan waxaa lagu dhahay taleefanka yuu kaa dhicin geedaa la keenay oo taleefanka saarahaysid waxaa la dhahay lateefanka makaa dhacaayo gabar haday imaato makugu haysanayso geedkaan soo dalbada soo u qurxan yahay.

Waa wareey surwalkaan suu ushidanyahay wliishabaa lagu talagalay oo hada soobaxayo soo dalpada asxapta meshaa jogtiin waa ninlakeenaa suu ushidanyahay lugaha xitaa lastiig baa aga jirto xirgabuu leeyahy suu uqurxan yahay lee walahi

Hool waaye meeshaan aroosmiinta baa lagu dhigtaa meeshas waa lagu fadhiistaa halkaas gabadha arooska baa socoto hoolkas soo dalbada meelkasto wuu yaalaa xaa nigu dhacay soo dalbada

ubax waaye ubax gaduud waaye waaw sida uu uquruxanyahay ubax gaduudka waa baa jeceylahay wllhi gaduudka yaaba isiiya buu asaxabta ubaxan gaduud waaye soo dalbad meesh joogta waa la idiin keenayaa

Waa ninkaan boolis waaye dalka buu difaacayaa yaa asxaabta ninkaan boolis waaye kofiyad boolis aa ugu jurta surwaal jeemis baa ugu jurta dalki bay difaacayaan intaan meesha joogta yaah dalkeena bey difacayaan

War wiilashaan salad ee Soo aadsadayn ilaahi salaadood hau aqbalo weedukanooyaan masaajid bay fadhiyaan ilaahayaw salaadood hau aqbalo ilaahayna haweeneesto ducada weefiicantahay salaada inaa latugto weefiican tahay salaadood ilahay hau aqbalo

Asxaabta waa bakeeeriyaalka cad cadka shaaha baa lagu cabaayaa woow sey uqurux yihiin cad guduud csgaar madow yaa isgaaray asxaabta soo dhawaado asxaabta ku dhahay soo dalbado waana liikeenaya bakeeeiyaalkan xaajiga baa ku siisahaysiin waa fiicanyahay xajiga mu siisahaysiin ahaaha shaaha baa lagu cabayaa waa bakeeeriyaal cad cad

Waaw asaxabta saliidan tinta bay bixisaa soo dalbada tinta haday gagab ka tahay waa kubixineysa ilaal dhabarka bay ku tageysaa asaxabta tinta haday kugu yartahay soo sheegta saliida waa idin soo dhiibaya dhaqso baa la idin kugu keenaya tint ilaal dhabarka bay idin geeyneysa

Ninkan wuxuu hayaa xafiis buu fa dhiyaa kmbiyutar baa agtiisa yaalo waxbuu qorarayaaa komiyutar ka xafiis wayn buu fadhiyaa dad ka buu cawinayaa

Bahalahan indhahaa lagudhagsadaa aroosyada asxaabta waa inaad mekap marsataa indhaha qurax kaagadhigayaan habenkas dadkadhan

Asaxabta Waa sariir hal nafar ah labo qof waa ku seexan karta sidey u quruxan tahay soo dalbad asaxabta meesh aad joogtiin waa la idin kugu keenaya

Asaxabta wilashan waxbey baranayaankitaban beygacarakahestaan ilahayow aqbal qurankawax kawenmajiro masajid deyfadhiyan kutabyaleyhestaan wey ilahey yow wiilashan ka Aqbal waa Arday mustaqbaley ubahanyihiin illaheyow ka Aqbal waa wiilal yar yarah

Halkan waxaa yalo dahabi iyo dhego iyo katinad

Wow asxaabta. waa jibsi, waa miinays, waa ka jab, waa baroor, waa cabitaan, Haye rooti waaye. Wow cuntadaan macaan waaye yaa isiyo, wallaahi waa jeclahay dhareyrka baa iga daadahooyo ku dhahay. wallaahi waa jeclahay cuntadaan yaa iska heli karo:jabsi, miinays.

Waa warey nimankan wey tukanayiin ilaahay salada ha uqbalo wax ay kujiran masajid masajid ayey ku jiran ilahay slada ha uaqbalo ilahayow ka aqbal way fukanayiin

Waaw asxapta waa roog wa fadhii iyo murayad yaalka waaw suu uqurxan yahy lee fadhiganpa kahelaypa iyo macala muyarada iyo macala rogaba wa kahelee

Meshan waa guri asxabey meshan kusoo yaca sey uqurxan tahy waa xamr umalayna yaa ii geeya

Meshaan wa guri waaje walahi suu uqurxanyahy mukeefka oo biyaha dadinayo waa kanee waa geedaha ku yayalan waa kane walahi suu uqurxan yahy lagama sheekeen karaa ku dhahy asxaapta maxaa nigu dhaca hee adkaate qali maxaa nigu dhacay

waaw asxaapta waa rooseeto waxaa ku dhahae gaduud waa nocii rapti baa ka hele kartaa afkabaa marsanesaa meshaa adid waa marsanee dadka waa ku fanee aroos hadhin meshaa raptid xaflad hadhihin waa marsanee asxapta lagama shekeen karaa

Waa katiinad dahab yaal korkeeda so u qur xanyahy katinayal dahabka wan jeclhy asxabta sodalbada yaqey adkaatay qaali ad kaatay

Waaw asxabtawaa guri suu qurxan yahay waaw dalka la maba yalosuduu uqurxan yaahy boo sedax qolwabo

Waw asxapta meshan waa masaajid ilahay waane lagu tugtaa mishajidka ilahay waaye nimanka kutugtan

Walikaan daapo baa lazinaayaa wuu jiran yahay sharupaa lazinayaa ilahey hacafiyo waa usoo ducenana wuu jiranyahe wallahey sharoopadane ii cap waa cafimadeesaa

Waw asaxabta waa ku kar waa dooro wixi rabtiya ku duban kartaa wixi rabtiya ku sameysan kartaa kukar waye dee doora ku duban kartaa habegaro ha dhihin waxa rabtiyaa ku semeysan kartaa ku kar lagu dhahay wixi rabtiyaa ku duban kartaa wax

Waxa lagu dhahay waa rooti waa jibsi waa qajaar walaahi macaan waaye wuu qurxanyahaywaa kajab rootiwaa jibsi lagama sheekayn karo ku dheh

Asxabta waa ninkan wax baa labaroya sabuurad isla heestan waa labo nin mid korsi ku fadhiya nin kan wax baa labaroya asxabta wax barasho u imada wax hanila bare kii wax Kasen hanila bare

Waa katiinad iyo qoor kaligeed asxaabta walahi wuu qurxoonyahay qoorkaan soo dalbada asxaabta meeshaa joogtiin waa niila keenaa katiin mahan qoir waayaa lagu dhahay quruxda caasimada

Asxaabta waa qolka jiifka labo barkinaa taalo oo qurax badan lagu firaasshigaagaabka go ayuu nooc goyaalka see uqurxan yihiin waa afbarbar inaa kudhahi Hal waxa uu gashanaa madaxa Hal waxa uugashanaa labada taf

Waa guri waaw suu uqurxan yahy ganjeelka papa kahele ani ganjeelka walhi wax madow wapa jaclahe ilahey amrkiisa walahi hadii lii arasaa ku dhahay madow lee ka dhimanaa wax madow alaafyuu wana jeclhay

Waw asaxabta waa basto buur buur

Nimankaani dhismeyhaayaan meel bay dhisooyiin dhisooy bay ku bilowbeen haddalee albaaxyada la sursuri waxa la cabirooyaa dhamiintada waa la qasi meelaha hadda la'dhaxoyaa dhismaha mar dhow lee labilaawi xooggoy ku shaqeysanoiyin ILLAAHYOW

Asxbta jilibka hadu ka murgacdo waa inaad ged kaas ku xirata jilibka hadad sas dhihi wesay wallaahi waa mcn xanun dhan madaremesid hadu jilibka ka murgacdo so dalbo mesha jogtit walakugu kena

Asxaabta waa farantiya lagu dhahay waa faranti dahab ah waw suu uqurxanyahay xitaa wuu weyn yahaa ku dhahay waa kahelay farantigaan wuu qurxanyahay yaa isiiyo jah walhi intee isku kuusaa intee isku kuusaa faraatiyaa arkay caawee

Asxabta waa baxwayna yaal soo dalbada asxabta bacwanayashan way qurxan yihiin waa madow waa cadan

Halkan waxaa yalo bisse iyo doro

Waa karoto iyo ukun iyo basal cad iyo barbanoni

Woow asxaabta waa pizza jah hada pizza arkay hadane pizzaa intee isku kuusaa cawada pizza waan jeclaa walaahi asxaabta soo dalbada yaaqee meesha aad joogtaan waa la idiinla keenayaa soo dalbada walaahi waan dalban lahaa laakiin lacag ma heysti oo ku dalbado

Asxaabtaa waa jiim waxaa lagu dhahay kii oo caloosha wayn kii oo butacan waa lagu shuuqinayaa waa jiim baa lagu dhahay waa jiim woow jiim aa lagu dhahay waa ala miito aa lagu qaadanayaa aa lagu dhahay saacada meeshay ku qoran tahay asxaabta u imaada

Saxaabta jidka baa la dhisayaa jaayga xitaa meeshaa lagu tuuray waa xaabacesel baa umalynayaa waa la dhisoyaa jayaa aa lageyay asxabta walahi dadkeena waday no dhisooyiin

Waa dahman wateegah dahmanka wey quroxbadanyhiin waadahman soogata guriga aakuxiraneysiin damankan lagama shekeynkaro guryhy kuxirta

Waa nin iyo naag yaal waxay fa dhiyaan xafiis Xafiis bay fa dhiyaan waxay ukala she sheegoyiin xafiis bay fa dhiyan naagyaalka walahi ninka xitaa wuu shidanyehe

Waa biyo caafi biyo caafi

Waa dahab dahabkan walahi Soo u qurxan yahay lee waa sada lu dhahay Saad waa katiino waa dhago waa faraanti hye waa jinjin waa wareey walahi dahabkan laga ma sheekeyn karo sad dhabeys tiraan waya ku dhahay Soo dalbada asxabta

Halkan waa lami oo ladhisayo

Meshan waxaa yalo shati

Shaar oo cadan ah iskuuka paa lgu dhigtaa meshaa adesipa waa ugishanee walahi shatigan lagama shekeen karo wuuna qurxan yahy wa wareey yaa izkaaro soo dalpada shatiyaalkaan meshaa jogtiin xitaa waa ligu kenaa

Halkan waxaa yalo macuun waxeyna kakoban tahay digsi iyo birta malawax iyo qado

Fiyoore waa la dhahay darbigaa lagu dhagsanaa fiyooraha cagaar waaye wa la qurxan yahay midibkiisa wallaahi hadii guriga ku dhagsatidne beelo waaye ku dhahay fiyooraha darbiga ku dhagsahee fiyooraha ee soo dalbo

Halkan waxaa yalo bess iyo cabitan

Waa digir falfaliir iyo salboko waa digir ayi nuuc way taala . Waxa ladhahay habeen kasta ayaa baasto iyo bariis cuni kara waa in habeen habeen canbuulo lugu tuurta.

Sharbuu ku jiraa walalkey shir. Buu ku jiraa

Waa rooseeto aa lagu dhahay heblayo wax isii heblaayo waisting no soogado roseto waye

Halka waxa yalo bariis oo biyo kudhex jiro

Meshan waxaa yalo sabuun oo qubes ah

Jalbabyadan kaki waye waxaa qafiifka ha liska dayo

Waaaw waa kobo qurux badan lagama shekeen karo sidey uqurxan lebiska ku ficn yihiin jah so dalbada asxabta

Halkan waa bada waxaa marayo markab